Babana bengana ne besinde nga bali kumwikhoyo mungi naabi kwesi basanyukhile lwekhuba bali khubapilakho isivibe ino khulanga khuri kadodi uyu, bali khumwikhoyo kumurafu naabi.

Tsimatoka, tsinzu, tsiwoteli, kimisala kyekumunyakaasi, iburangisi nabooneyo namufeli ne babandu balimo bali khukenda.

Ano nabone nga likulanilo lilimo tsi'ngubo yabamo bibipo, yabamo khagali yabamo bibindu ibindi nga biteteyi, tsi'sati bysositsana bili awo ni'nzu yene isi bakhupakho kamabati kamawanga.

Tsikhalabo tsomundu nga tsahambile enyeni, eburangitsi nabona khametsi ebindu biri khutumbukilamo

Inzuki nga iliko bimuli byanabinzali ilikununako ilikwamisako byesi izakukolamu bubushi ize ikolemu bubushi bwesi abantu balya.

Bitsaala, khamabaale, bimuli, bunyaasi, bitsaala bye khamatsanyalaze ni tsitsu hatwela tsili khuboonekela khumukhono khumunyelezi

Tsisolo tsemushisali bisala bunyasi kumulilo, khane kumulilo kuliukhwosha bunyasi. Tsili khutima tsirurakayo.

Nabone gumutoka gugaralamila ugusuda lidoyi ilingona lugudo nigugundi nagwo gulikuyola, gulikuyola ni kubagala.

Umukhasi wasutile umwana khumukongo bisaala bunyaasi gyiliyo gyimingi gyimisaala gyimwibotokhelele

Shitima shilikho tsingokho bandu bemilekho balikhujenda balikhugulisa nabona khamatore, tsinyanye, khamapondi, ni bitima bibindi iburangisi

Babana ba'taru nga bali ukhwinyaya lifundo ango ate banikhilewo ne tsingubo tsebotokhelele batsirere khutsi waya.

umwana umubesemu mutwela wehale humabaale nga kamabaale kene kese asambileho luwande lundi luliyo kametsi kenyantsa luwande ulundi iliyo libaale

Bijiko isibabikulisila tsidobo bidomolo tsingubo ni bitu byesi bakulisa byekhuyetalamu mutsu

Naboone bunyasi, nabona gamakafu galeeyi ge zinziga, nga galikwaya bunyasi, nabona bisala ibutangisi ni ligulu libonekera ibutangisi weneyo.

Umwana we'ngana, wesinde, tsindika tsibili ne bidomola bibili basutile kametsi, abandi bunyasi ne kimisala.

kametsi kamabaale bisali bunyasi bili akarikari yekametsi yene

Shitima shikhala bunyasi ng shili khukhala bunyasi, luwande bisala, lwotayi namufeli ne ligulu.

Basaani babili umulala wagwarile malikopu ni koti ni tishati mukari ugundi bigere bingara wikhare busa ne wagwarile ikoti ni khanakhalondo khabwe fana khali khubawa kamawulile khesi bali khuregelesa hatse hetsu yabwe

Nabone zimbusi zi..imbusi imali ni mwanga ni lishese lidwena bunyasi, gamezi, gamabale ni bisala.

Shisaala shayimikha bashigata shili shitwela luwande ni luwande nga bashigatira hagari luwande lulwilakho naboone intsu lulwilakho naboona bisaala bye kamatsanyalaze ni tsiwaya tsene lulwilakho lotayi naboona likulu ni namufeli.

Naboone intsila, naboona bunyasi ne bisala, tsinzu tse bunyasi ni tse libaati, bandu bali ukhwamayo barurayo , naboona kamakhongolo kakendela khumetsi ne kametsi kamembi ne bandu bemilewo.

kametsi nabonakho gam... gamezi.. kamakhongolo kesi abandu bakendelakho ku metsi. Abandu balikho nga barano ni kamakhongolo akandi kalikubonekhela lwatayi, namufeli ni ni ligulu.

umusani nga ali khumabaale khebotohelele khametsi nga ali, atee hashilo hatse hazile hashilo ngali khuloba tsinyeni tsewe ni khumulobo ni lutsaala